Kamina y'omuryango gumwe eyombekire gye n'amatafaari eshakaire eine orwigi. Abantu niho barikuza kuza kweyamba eine n'ekufuru nobaasa n'okusibaho.

Omushaija ajwaire esaati eyemikono miraingwa, ajwaire eshaaha aha mukono gweye gwa mosho, ajwaire akakomo omu mukono gweye gwa buryo akwatsire esumu omu ngaro.

Omufuregye guri ahagati y'amaju. Ogu omufuregye nigutwara amaizi agu barikwozya omu maju okwo gashohorera ahantu hamwe. Amaju gari omu kyaro noreeba enyombeka yago enyombeka n'eya kare gaine n'amabaati makuru.

Abantu munaana omwe n'omushaija abandi abatsigara abantu mushanju n'abaana bato omushaija arimu nayegyesa abaana nka oku bakushamba omupiira, bajwaire ekaito na sokisi.

Itensezo ry'eihanga rya Uganda aha mbaju ibiri z'omuhanda ogurikuzayo hariyo ebendera nyamwingi z'eihanga rya Uganda abajwekyerwa beitu bebyaro byaitu bitari bimwe na bimwe niho barikuza kutenseza eihanga ryaitu erya Uganda.

Enjoki nyingi ziri omu bukuku bubiri. Ezi enjoki nizombeka ebishashara ahi ziri kuzarira ebyaana, zigaruka zikora obwoki obu ziri kurya Kandi obwo obwoki omuntu nawe naburya. Ezi omuntu yazitahirira nizimuteera oruviri ashanga yazimba. Nikwo zitwo ziri kwekuuma.

Omushaija arimu nayegyezamu kwega nk'oku barikuteera ebikonde. Akakozesa emipiira ya motoka kuguma nagiteera ebikonde akegyeraho ajwaire enkaito zirikutukura ari omu

Omwishiki ayemereire omu supermarket omunda ahu barikuguriza ebintu nyamwingi bitarikushushana nka ebyokurya emigaati, ebyokunywa nyamwingi munonga.

Eizooba rirmu nirireetwa ririmu nirireetwa omu buturukirwa eizooba rirumu nirifumura ahabw'okuba ahaiguru noorireebaho akacweka kakye rishwekirwe ebicu. Norireebera nana agandi n'amaizi ni nk'enyanja.

Abaana nyamwingi bari omu muhanda nibiruka harimu omwe abatsigire ajwaire empare ngufu erikwenda kutukura nana endiijo erikwenda kuba eya kitaka harimu abajwaire eya kinyatsi na mutare.

Emotoka ziri aha ruguudo rwakoraasi. Aha rubaju rw'oruguudo aha hariho emiti, emotoka. Oru oruguuto ruri nka orurikuza omu tawuni.

Omutsigazi ayemereire aha rubaju rw'enyanja nareeba amaizi nka okugarikutambura akwatsire akooma akariho eirobo eririkumuyamba kukwata ebyenyanja ayemereire nka aha kikungu kugira abe nareeba gye omu maizi.

Ebijuma bibiri bya ovakado hamwe nana enyima yaabyo hariyo enyaanya. Ebijuma ebi nka vakado nibabihiinga, abantu nibabirya Kandi n'ebyomugasho muhango aha magara g'omuntu. Enyaanya nazo nibazihiinga, nibazihamu nka esente Kandi nibazikozesa kuteeka nka emboga.

Omukazi ajwaire enkofiira erikutukura na burawuzi erikwiragura arimu nashoroma omwaani, omwaani hariho oguhiire gwine erangi erikutukura nana ogundi gwine enjuma za kinyaatsi.

Enyamaishwa y'omu kishaka eine erangi eibiri zonka erangi erikwiragura na n'erangi ya mutare zitaburaine enyamaishwa egi nerya ebinyaatsi terikurya nyama.

Omukazi ateekire ekaraaya aha mahega, agandi amahega gariho esafuriya erimu ebitookye ebinyigire. Hariho akatebe aku arikuba ashutamireho yaba ateekire n'akandi hariho n'ebitookye ebitahaasire.

Enjoki etekamire aha kimuri kya kinekye. Ebimuri ebimwe byarabize, ebindi tibyakarebire bikyayebumbire. Ebi ebikyebumbire nebi ebya gurini ebiri nka obujuma rero ebyarabize neebi ebya kinekye

Omushaija arikwosya ebyoma akakora ebintu omu byoma ajwaire enkofiira erikutukura ajwaire esaati ya mutare akwatsire ewaya nana akooma akarikushara ebyoma. Ogu omushaija nakozesa amashanyarazi ashara ebyoma akora ebintu bitari bimwe na bimwe, nka enyigi nana amadirisa.